Owu li wa lulilwa kookalyamupombo mbono haya dhengele onomola yoye nenge ongodhi yoye yopeke shaathimbo ya hala okuyonagula po omaliko goye? Dhengela mombaanga nena yaFNB ko061 306083, opo aantu mbano ya kale ihaaye ku dhengele we.

Owe shi tseya tuu kutya oto vulu okupangela oshimaliwa shoye shono shili kombaanga okuza kongodhi yoye yopeķe? Inda nena pombaanga yaBank Windhoek, opo wu ka tulilwe ko oshinima shono hashi ku pitike wu kale wa tala iimaliwa yoye ayihe mbyono yi li kombaanga nongodhi yoye yopeke.

Owa hala oku isindanena ongushu yoshimaliwa opamwe nehangano lya Standard bank? thaneka shaashoka shili megumbo lyo ye sholwaala olu mbulawu, toshi tula kepandja lopaungomba ngoye totu ithana tu shi tale opo wu wape oku sindana.

Ethimbo lyomatango omane olya thikana, tondokela positola yoAvo nena opo wu kiilandele iinima yoye yokili osho wo yomumvo omupe. Tolandele ngoye mwene, tolandele aanona, tolandele akwaanezimo yoye yo po pepi osho wo yo kokule.

Iimaliwa iinima yimwe ya simana noonkondo moonkalamwenyo dhaantu, molwaashono iimaliwa ohayi longithwa okulanda kehe shoka twa pumbwa . Otu na iimaliwa yomaludhi nomaludhi ngaashi iimaliwa yokoshilongo shaAmerika niimaliwa yomoshilongo shaNamiba. Oyi na oongushu dha yoolokathana.

Owuli wuli megumbo onga omuvali wa limbililwa kuushi mpono to adha oshimaliwa shoku futa ofuto yosikola yokanona koye m? inda po Bank Windhoek nena opo wu kaye mooshihogololitho shaambono taya vulu okusindana ongushu yoshimaliwa sha adha poondola eyovi limwe lya Namibia.

Iimaliwa oku za kiilongo niilongo oyi na oongushu dha yoolokathana ngaashi iimaliwa mbyoka ya za kiilongo yokondje ngaashi ooAmerica , nooChina nooEuropa, otayi yelekwa nongushu yiimaliwa yomiilongo yaAfrica ngaashi ooNamibia.

Owu uvite ondjala, owasa enota nenge pamwe owa pumbwa iikutu nenge pamwe iipumbiwa yilwe yomegumbo tondokela positola yili popepi nangoye opo wu kiilandele iipumbiwa yoye ayihe. Moositola ohamu adhika iinima yomaludhi nomaludhi mbyono tayi vulu okukufaasulula monkalamwenyo yoye.

Oto ikongele okulanda etukutuku, ihe ku shi kutya oto yi peni? Inda nena wu ka ilandele etukutuku lyoye nombaanga yoStandard Bank. Kutya nee owa hala oshitukutuku oshipe nenge owa hala shono sha hingwa nale. Oto pewa efudho lyoomwedhi ndatu dhokufuta.

Oto kongo okwii landela etukutuku lyoye kutya nee oondyono lya longithwa nale nenge pamwe epepeeka? Tondokela poStandard bank nena opo wukii landele nenge wukii kongele omukuli goye goku landa ohauto yoye mono to pewa sigo oomweedhi ndatu okufuta. Ethigathano ndino oliliko sigo 30 yaAuguste.

Olundji momagumbo ngono ga huma komeho nenge tutye omagumbo gopashinanena, oto adha mo omatyofa mono aanegumbo haa kuutumba uuna yena shono ya hala okukundathana nenge pamwe taya tala uunima wawo kooradio dhawo dhomizizimbe.

Iipilangi oyo iinima mbyoka ya simana noonkondo, molwaashoka miipilangi ohamu vulu okuza iihongomwa oyindji ngaashi iitaafula mpono hatu kwatele iinima yetu, iipundi hoka hatu kuutumba uuna tuna aayenda nenge aatalelipo okuza komahala nomahala.

Oto kongo okwiilandela oshihauto ashike kuna iimaliwa ya gwana? Inda pehangano nenge pombaanga yaNedBank nena opo wuka pewe omukuli ngono tagu ku pitike opo wu lande oshihauto shoye kutya ne pamwe owa hala oshihauto oshipeepeka nenge owa hala oshihauto shono sha longa nale.

Oto kongo ehala mpoka toka landa iinima mbyoka tayi opaleke olutu lwoye kutya ne omagadhi gokugwaya, kutya ne iinima mbyono hayi zalwa kiikesho nenge pamwe omagadhi gokwiisha kolutu inda positola yili popepi nangoye wu ka yangate iinima mbino kombiliha.

Oshimaliwa oshitipolwa shonkalamwenyo yomuntu shono sha simana noonkondo molwashono uuna wuna oshimaliwa oho kala wa manguluka, ngele owuna shiwa pumbwa ohoshi landa ngele owuna shiwa hala okuninga otoshi ningi owala kapuna omalimbililo gasha.

Una aantu ya hala oku fala iimaliwa yawo koombanga ashike oye wete kutya inaya hala oku pukitha omiyalu dhono yena. Ohaya alula omwalu gondumba taye gu manga mokapandi yo taya tsikilewo oku manga uupandi uukwawo wuthike pomwalu goshimaliwa shono shithike pomwalu goshimaliwa shono yalula tango.

Inda mostola yili popepi nangoye nena opo wukiilandele oompumbwe dhoye, to futu to longitha okakalata koye koBank Windhoek, ngoye wuye moshihogololitho shaambono taa ka sindana ongushu yoshimaliwa yaadha poondola omayovi omilongo mbali muDesemba omvula ndji.

Owuli wiininga gokulya owala omikuli, ihookaleke oshimaliwa ngaa wu shi pungule ngweye wuye wu shi longithe nale, inda pombaanga ya FNB nena, opo wu ka lombwelwe uuwanawa wokupunguka oshimaliwa, noshowoo wulombwelwe uuwinayi wo ku kala ihoopungula oshimaliwa.

Iimaliwa oya simana uunene moonkalamwenyo dhaantu sho osho wa adha ngele omuntu oku na oshimaliwa oha kala a simanekwa, molwaashoka iha kala a pumbwa sha naana. Otu na iimaliwa omaludhi gaali, tu na iimaliwa mbyono yomafo tse tu na iimaliwa mbyono iikukutu.

Tyapula esiku lyoomeme opamwe nombaanga yoBank Windhoek nena. Inda moshihogololitho shagumwe gwomwaambono taya kasindana okakalata kongushu yoshimaliwa oondola dhaNamibia eyovi, opo wu gwanithe po ehalo lyameme goye mesiku lyoomeme.

Uuna wayi mositola waka konga oshiima wahala okushilanda ashike kushiwete inokala wasa oohoni dhoku pula ekwatho kaantu mbono haa longo mo, molwaashono ayeshi kutya oshagama peni mostola yawo.

Oto kongo okwiilandela iinima yoye momahwata kondando yateelwa kongolo noonkondo? Inda positola yopopepi nangoye opo wukiilandele yoye iiwanawa , yongushu, ashike oto yi landa kombilihaelela .

Owu na iipilangi megumbo nenge iiti mbyono ya kola ihe kushi kutya otoyi longitha shikee? Oto vulu oku yi fala pomahala mpono hapu ndulukiwapo iinima mbyoka ya za miiti ngaashi iipundi niitaafula.

Aazayizayi oyetu etela iinima yomaludhi nomaludhi . Okokutya oombyono yokulya, naambyo yokulongitha komalutu getu. Kehe gumwe okositola huuka ekiilandele iinima yoludhi ndu.

Otokongo ehala mpono tovulu okwiilandela iiyimati osho wo iikwamboga omahwata? Inda pomatala geli popepi nangoye opo wukiilandele iiyimati yoye mbyono tayi tungu olutu lwoye yo tayi gandja uundjolowele kolutu lwoye wagwana nawa.

Oshitayi shetu sha NedBank shono shomo Katima Mulilo oshili sha patuluka Paife . Oshitayi shono oshali sha pata oshoka okwali tashi longululwa . Tamu etwa iinima iipe mbyono tayi kwashilipaleke kutya ombaanga yetu oyili ya gwanithapo omahala gaalongitho yombaanga yetu.

Iimaliwa oyili ya simana moonkalamwenyo dhaantu molwaashono kehe shoka tatu ka pumbwa monkalamwenyo dhetu, oshina owala okulandwa, tatu longitha iimaliwa. Iimaliwa oyili pamaludhi gaali tuna iimaliwa yomafo tse tuna iimaliwa mbyono iikukutu.

Inda nena mositola yo Woerman block opo wuki ilandele iinima yoye yomegumbo mbyoka wapumbwa

Otokongo mpono tolanda iizalomwa yoye? Ndele kuwete kutya otokalanda peni? Tondokela positola yokulanditha iikutu nena. Opo wukiilandele iikutu yoye komahwata, kondando yateelwa kongolo yo oyina ongushu kamana.

Ehangano lyaBank Windhoek otali ka e ta po oshiindingili shono shomathigathano, omathigathano ngono aantu taya ka tondoka nokonima ya tondoka ngono taka kala omusindani dhingi otaka ya nokapandi koshimaliwa shontumba.

Owuna ondjodhi yokuninga omunafaalama gwoongombe ihe kunasha oshimaliwa shoku kukwathela. Inda pombaanga ya FNB opo wuka patulule okambo hono take ku pitike wukuthe omukuli opo wulande iinamwenyo yoye ngoye to kegu shunako uuna ongeshefa yoye ya huma komeho.

Uuna wa adha wuli megumbo lyoye mu na okombitha yoye yalongelwa nawa, iinima yoye ohayi kala yili pomahala negumbo ohali kala li na ombepo ombwaanawa ndjono yuuyogoki yo oyuunambano molwaashono iinima ayihe ohayi kala tayi ende nawa.

Aazayizayi oyetu etela iinima yomaludhi nomaludhi, mbyono hatu longitha oku iyoga, mbyono hatu longitha okushasha omalutu getu, nenge pamwe omagadhi go kugwaya. Iinima ayihe mbino oyili yina oshilonga kutse onga aantu.

Owu li wa hala oku ikaleka kokule noku igamena kookalyamupombo? Talela po ehangano lyoStandard Bank li li popepi nangoye, opo wu ka lombwelwe omikalo ndhono dhi li popepi nangoye, opo wi ikaleke kokuke nookalyamupombo, ngoye wu gamene iimaliwa yoye.

Ehangano lyo NEDBANK otali ka eta po oshiindingili shono shina sha naantu mbono yeshi oku yoga omeya dhingi. Oshiindingili shino nee, otashi ka pa aantu ompito opo ya ninge omathigathano, ye ngono te keya tango ,nenge ngono ta ka kala oye eshi omumbwindi ka mana ,taka pewa epapa lyontumba .

Owuli waloloka okuteleka? Waloloka ngaa pamwe tozi kosikola nenge otozi kiilonga ashike owuuvite ondjala noonkondo. Inda pokahala hono kokulya nena opo wukiilandele iikulya yoye ngoye tokuutumba puupundi mbono uuwanawa.

Aantu opo ya opaleke omagumbo gawo nawa ga kale ngaa taga monika nawa taga hili aataelipo nenge taga monika ngaa nawa kuyo yene ohaya tula mo uumboloma nenge uumeno mbono ya kuna muupoto uushona, opo wu kaleke egumbo tali monika nawa.

Ngoye owuli omulongithi gombaanga yo Netbank? Lundulilila oka kalata koye kuza kwaahono okazize wuka tule kwaahono koshingoli opo wu isindanene ongushu yoshimaliwa shaadha poondola N$5000.

Uuna tolanda eshina lyokuyoga nokakalata koye kombaanga yotango yopashigwana oto kululilwa nenge to teyelwa ondando kongolo kwali tovulu okulilanda komayovi gahetatu nomathele gahetatu ashike uuna tolongitha okakalata koye oto landa owala komayovi gaheyali nomathele omugoyi.

Kutha omukuli nena kombaanga yoBank Windhoek opo wu iilandele oshiyenditho sho mondjodhi dhoye, oshiyenditho shoka wa kala wa hala okulanda okuza poomvula dhoye dho pevi lela konga nena ngoye tomono pamwe no Bank Windhoek.

Owuli po hodhengelwa koongodhi ndhono tadhi ku limbililike, tadhiku lombwele kutya odhaza koombaanga dha yoolokathana moshilongo shetu shaNamibia? Ikaleka kokule nokuyamukula oongodhi dhatya ngeyi, molwaashono otadhi vulu dhiku yuge iimaliwa yoye.

Aantu mboka yali ya sindana ongushu yoondola omayovi omulongo nagatano pamwe naFNB Platinum oyo nee Tanya Kring, Ntwala Masuka, Richard Mukosho, Josef Andreas osho wo Theodore Kotungondo.

Otwii kongele ehala mpono wuna okulanda iinima kondando ya teelwa kongolo? Talela po omatala gomashingithilo geli popepi nangoye nena, opo wukii landele iipumbiwa yoye ayihe mbyono wahala kondando yili pevi noonkondo kuuna we mpono toyi mono.

Gumwe gomomikalo gokuhupitha iimaliwa nenge gwokukwata nawa iimaliwa yoye , okulandulwa oompango ndjono tayi ti landa oshinima shimwe moowili omilongo mbali nane. Uuyelele mbuno otowu etelwa koFNB. FNB otatu kunkwathele ngiini?

Iimaliwa ayihe muuyuni oya yooloka, kutya nee okolwaala okongushu nosho tuu. Ongushu yondola yimwe yaAmerica oyi na oondola omilongo ndatu nantano dhaNamibia. Mu yaJapan omu na iithilinga omilongo mbali nomugoyi .

Otozi koku taalelapo nenge Wali waya koshi tunda shili hono wa galuka miimaliwa yoko shilongo hono? Ino dhiladhila we muule inda ashike pehala lyoku galula iimaliwa lyili popepi nangoye opo wuka lundulule iimaliwa yoye mbyono wazi nayo koshilongo hono wa tile yi ninge iimaliwa ya Namibia.

Oombanga yaVenduka otayi tseyithile aakwashigwana kutya okatanga kokoompadhi hono kaamati mboka yeli koshi yoomvula omilongo mbali nayimwe otaka ka kutha ombinga momasiku omilongo mbali naheyali sigo mbali nomugoyi gajuni omayovi gali nomilongo mbali nantano mokaiti pokapale kaWestedene.

Ngele owa dhidhilike kutya onomola ndjono yeku dhengela oya kalyamumbopo ngoye owa adhika nale wa gandja nale uuyelele woye awuhe wombaanga molwaashono naku dhenge ota popi kutya okwa za kombaanga yontumba, Standard bank okwe etapo omikalo dha yoolokathana dhono to vulu oku ninga uuna wa ningi oshihakanwa shookalyamupombo.

Aalongithi amuhe yombaanga yaStandard Bank omwa popithwa okuza kelelo lyopombanda. Otamu tseyithilwa ngeyi kutya, momwedhi nguno gohole Standard Bank otemu halele omwedhi omwaanawa gu udhilila ohole nombili.

Iimaliwa kehe yoshitunda kehe oyili yina uuwanawa wawo nomasimano gawo. Iimaliwa yimwe oyina ongushu yivule iikwawo, yo yimwe oyina ongushu dhithike pamwe. Ngaashi andola oEuro yimwe oyina ongushu yivule ondola yimwe yaNamibia.

Ehangano lyaFNB olya gandja oshimaliwa shongushu ya adha poodola omayovi omathele gatatu nomilongo omugoyi na hamano, opo ku kwathelwe mbono ye na oondjodhi dhokutunga omagumbo ihe ka ye na iiniwe ya gwana, opo ye ya yambidhidhe ondjilakati, ya wape oku tunga omalukalwa gawo.

Iimaliwa kehe muuyuni oyi na oshilonga shikolelela kutya oyi li moshilongo shini nenge Ota yi longithwa moshilongo shini. Yo iimaliwa oyi na kutya ohashi hulile pwiingapi kehe moshilongo. Oshiholelwa ngaashi: moNamibia oshimaliwa oshinene otu na omathele gaali, omanga kiilonga ngaashi koCongo oyi na oshimaliwa ngaashi omayovi omilongo mbali.

Aanangeshefa aashona naakuluntu aluhe uuna yashuna komagumbo gawo ngele ya zimbuka kuza kiilonga yawo, ohaya yalula iimaliwa mbyoka ya ningi mesiku mono kutya oyi vulithe pwaa mbi yohela nenge iishona kwaambi yohela. Yo ya tale mpa ta ya eta omalundululo ngele opwa pumbiwa omalundululo mongeshefa yawo.

Pungula oshimaliwa shoye ko kambo koye komasiku omilongo ndatu na gaali hono ho shi kuthako owala uuna watulamo iyindilo, na oshimaliwa shoye oto shi pewa owala konima yomasiku omililongo ndatu Nagali, hoshi pewa wa gwedhelwako tuu iihohela yotumba no yo ngadi.

Pethimbo lyomukithi wo korona vayirasa ngono wali ko gwalula tagu dhipaga aantu noonkondo. Oositola dha yoolokathana odha li dha eta po omikalo dha yoolokathana dho ku kwa shilipaleka kutya aantu oya thigilathana po omahala. Opo ya yande oku kwatwa komukithi nguka.

Omasiku shi taga kakala omilongo mbali nagaali sigo omilongo ndatu gaSeptemba omayovi gaali nomilongo mbali nandatu, tondokela pomaulikilo giipindi movenduka , opo wuye pokatala koNedbank ngoye wukiilikolele uuyelele, awuhe mbono wuli kombinga yombaanga ndjino.

Owahala okumbaanga iimaliwa yoye nenge nditye okutula iimaliwa yoye kokambo hono kaFNB ngoye ihe inohala okuya momikweyo? Inda nena mositola yili popepi nangoye opo wuka tule iimaliwa kokambo koye to ziilile mositola inoo ziilila kombaanga.

Owe shi tseya tuu kutya oto vulu okuninga omafutilo agehe gontumba nogo ngandi okuza owala kongodhi yoye yopeke nehangano lyombaanga yaVenduka? Thindila mo nena oonomola dhino opo wu wape wu longithe okakalata koye wu li owala megumbo.

Owuna ongeshefa nohololoka okuyalula iimaliwa koonyala. Ilandela eshina lyo kuyalula iimaliwa

Owa hala okuninga egumbo lyoye li kale ta li monika nawa? Li li pamuthika gwondoolopa, li li pomuthika gwopashinanena? I landela ano nena okanima koye hono kokutsilika iinima nenge okanima koye hono to vulu okutsilika iinima yoye, opo egumbo lyoye li kale ta li monika nawa.

Ethimbo lyomatango omanene olya thika nduno nakehe gumwe otayi kaakwanegumbo ye nenge kaakwanezimo ye nokaholimbili ye opo ya katyapule ethimbo ndika . Ombaanga onzizi moNamibia otayi ku halele eyambako ethimbo ewanawa oshowo ohole oyindjiyindji muuyuni mbu.

Owu na mo iipilangi membo waahe shi shono wu na okuyi longitha? Wu na mo ngaa iipilangi pamwe to ti oya kulupa ngoye kuwete kutya oshilonga shawo oshini we? Tondokela pokasitola kokulonga iitaafula oshowo iipundi ke li popepi nangoye, opo wu ka pewe uuyelele wa nkene iipilangi mbyono hayi vulu okulongululwa yi ninge iitaafula nenge iipundi.

Omupulakeni ethimbo lyuutalala olyeya, tondokela postola yili popepi nangoye yo Nictus nena wukiilandele ekopi lyoye lyokolusheno lyokenwuud elementa, lyo liitela yimwe oshinkwanu heyali, ndono lyali li na omathele gaheyali noondola omulongo nomugoyi, nolyakuluka lyeya poondola omathele gatano nomilongo omugoyi nomugoyi.

Owahala okuuya utyapule iimaliwa mbyono wakala tohupitha momukokomoko womvula pu Desemba? Dhengela mombaanga ya FNB nena, 0819563262, opo ulombwelwe omikalo adhihe ndhono una okulandula, opo uhupithe oshimaliwa shoye.

Owahala okwiipatulila okambo koye kombaanga ashike owa tila oku kala momukweyo omule? Tuma nena okatumwalaka oku pitila ko email yetu opo tuku galukile mbala. Ehagano lya FNB otatuku kwathele ngiini?

Owu li wa limbililwa noto pula nuudhigu kutya uuwanawa wokupatulula okambo kaFNB owuni? Wumwe womuuwanawa to vulu okumona ngele wu na okambo kaFNB owo mbuno kutya, oho mono omatseyitho ge li pethimbo noga gamenwa kombinga yombaanga.

oStandard bank otayi lombwele aalongithi yombaanga nena kutya, naya kale yalombwelwa uuyele awuhe wu na sha nombaanga, naya kale yeli shokahanda uuna tashi ya kokupungula iimaliwa yawo, yo naa kale woo ye na omukumo neineekelo kutya, ngele oya tula po endjodhithaaneko yokupungula oshimaliwa shi thike mpano, otaya vulu oku shi adha.

Owa tseya ngaa uudhano wokatanga komokambamba mbono tawu ka kala ko momasiku omulongo gaFebuluali omayovi gaali nomilongo mbali nagatano? Tengeneka iizemo kutya otamu ka za ookoola ngapi dhomungapi, opo wiisindanene omagano goye kaaku na we.

Oto kongo iitungithi, iikwamalapi nenge pamwe iikwatelwa yopelugo? Tondokela positola yoNictus nena opo wu kiilandele iinima yoye mbino kombiliheelela, ngoye to longitha okakalata koye kombaabga yotango yopashigwana opo wulande ngoye to kuthilwako ohohela yontumba.

Owahala oku ilandela iipundi yoye mbyono yoku kuutumba pondje wudhengwe kombepo pamwe naakwanezimo yoye? Ilandela omatyofa goye geli gatano nena kongushu yoshimaliwa yili pevi lela tolanda ngoye to uvu uuntsa pamwe naaholike yoye.

Owuli mo mukweyo mositola wa hala oku dhengitha iinima yoye mbyono wa landa ashike ino enda noshimaliwa koomuma? Dhengitha nena nokakalata koye kombaanga yotango moNamibia, hono ihaa ka yono nande omudhingoloko mo mukalo gwasha , ko oke li haka endelele nawa.

Uuna to landa oshitukutuku shoye nehangano lyombaanga lyavenduka, oto vulu okwiisindanena okapandi koshimaliwa shoondola omayovi omulongo, ngono taga vulu okukwatela mo iikulya yoye yokilisimesa, omambo guunona shi tawu shuna koskola nosho tu.

Ehangano lyoBank Windhoek olyi li lya eta po oshiindingili shono tashi kwandjangele nelongitho lyuuyelele mbono itawu yonagula po omidhingoloko dhetu, ndhono dha tengeneka tadhi ka gongela oshimaliwa shongushu yoondola oomiliyona omilongo ndatu nayimwe.

Ila mu ye pamwe nehangano lya FNB opo mu ka gandje iikulya kuunona mboka wa za momagumbo inaaga silwa oshimpwiyu nawa nenge kuunona mbono kaawu na oompinto dhokulya iikulya ya fa ngeyi. Ila nena mu endele pamwe na FNB.

Wayimina ehangano lyoStandard Bank nena ngoye wu wape wu isindanena omagano ngono to adha po. Standard Bank oku na oshiindingili shono tashi ke ku pa ompito, opo wu kale wa patulula okambo koye pamwe nayo itoo yi momikweyo dhasha nandenande.

Ngoye owu li omunasikola koshiputudhilo shopombanda? Patulula nena okambo komikuli dhoPioneer nehangano lyoStandard Bank ngoye wu imonene ompito yokusindana okompiuta yopeke. Ethigathano ndino otali tondoka okuza momasiku 26 gaJanuali sigo 31 Maalitsa omvula ndjika. Hwepopaleka eilongo lyoye nena!

Uunamapya nuuniimuna inawu kwatelamo owala iilikolomwa yomomapya nenge iitekulwanamwenyo niinima oyindji mbyono yanika iimeno niinamwenyo aawe oyakwatelamo woo iilonga yokoonyala ngaashi okuninga iipundi miipilangi nokuninga iitafula.

Owa loloka oku opaleka omafufu goombwa dhoye komatyofa goye nenge megumbo lyoye nenge kiikumbatha yoye? Ilandela nena okagumbo koombwa dhoye, hono ka tungwa po owala koombwa, opo waa ha kale wu na iimpwiyu yoku opaleka kehe ethimbo molwa oombwa dhoye dha nyateka.

Owu na oshituthi mehulilo shieike ndino twa taalela ihe kushi shono tashi ya shi mwenyeke pehala lyoye. Ilandela embako lyoongalo kombiliha elela , ndono kwa li lyi na omayovi gaheyali ihe paife olya kulukila komayovi gahamano nomathele gatatu.

Ehangano lyoFNB olyili hali kwashilipaleke omaudhano ogendji gendji, mono mwa kwatelwa ngaashi okatanga komokambamba koomeme. Uuna uudhano wa sindana, aantu ohaya pewa ongushu yoshimaliwa shono ya sindana.

Owuli wa hala oku ninga omuna faalama? Wa hala ngaa andola oku kala ho tekula iinamwenyo na ngoye opo wu yi landithe wu monome iinima yimwe ya gwe dhwapo? Tondokela pehangano lyo mbaanga yo tango yo pashigwana, opo wu ka pewe omukuli ngono to vulu oku longitha opo wu lande iinamwenyo yoye yatya nge, kutya nee oongombe, iikombo nosho tuu.

Uuna wa landa to longitha okakalata koye kombaanga yaVenduka oto vulu oku isindanena ongushu yoshimaliwa shaadha pongushu yoodola omayuvi omilongo hetatu ngaashi omukuthimbinga "Anna van der Merwe" a sindana osheendo she shoko Maldives.

Ikongela okakalata koye okape kaNEDBANK nena, opo wu kale to endele pamwe nethimbo ngoye to endele pamwe naayehe mbono yu uvite ko. Imonena okakalata koye ngoye wu hupithe oshindji koshimaliwa shoye.

Owa loloka oku kala wa ka lela omikwewo moostola molwashoka wa hala oku dhengitha iinima yoye mbyono wa landa? inda nena mpono hapu ithanwa self check out point wuki idhengi thile iinima yoye mwene eto futu noka kalata nguka ogo omukalo omupe go omupu puka.

Momahulilo shiwike aantu ayehe ohaya yi yaka konge uukwashike pendjewo wawo koositola molwashoka mokati koshiwilke ohaya kala yiipyakidhila ongele oniilonga onoosikola, sho osho wu wete momahulilo shiwike oto adha oositola dhu udha aantu noonkondo.

O Nedbank oyali ya eta po oshiindingili shono shomayi dheulo , omayi dheulo ngono ga kwatela mo aantu ayehe mboka haya ende nawa noshowo iilema ayihe mono taya ka ninga omathigathano ye ngono taka thika tango ya sindana.

Owahala okutunga egumbo lyoye ashike kuna iisimpo ya gwana? Inda nena poshi tayi sho Standard Bank shili popepi nangoye, opo wu ka patulule okambo koye hono tovulu oku kala to landa oondhopi yimwe kehe omwedhi sigo wa gwanitha oondhopi dha gwana oku tunga egumbo lyoye. Tondoka nenanena ndele tokii landela ondhopi yoye.

Ombaanga ya Nedbank otayi kupe ompinto yo kukaleka iimaliwa yoye kombaanga itaayi gumwashwa nande nande. Kombinga yaashono onda hala okutya kaa puna nande iihohela yasha tayi futwa. Dhengela onomola 0612952222 nena.

Owahala okutotela uunona woye uumbo hono tokala hohupitha nenge kaleke iimaliwa yawo manga tawu koko? Tondokela poshitayi shaNedbank shili popepi nangoye nena opo wukapatulule okambo ngoye wulombwelwe uuwanawa awuhe mbono hawuya nombaanga ndjika.

Owa hala egumbo lyoye li kale tali monika nawa? Tali monika tuu li li pomuthika gwomagumbo agehe? Ngono ge li pomuthika gwondoolopa nenge pomuthika goshinanena? Landela mo nena omatyofa megumbo lyoye opo wu kale wu uvite uuntsa nuunambano uuna wu wete egumbo lyoye.

Oombiga dhimwe dhomiipumbiwa yomomangumbo mbyono yili ya simana noonkondo, onkene oto adha moositola muna omahwata gaantu taya kongo iinima yopelugo ngaashi oombiga, iiyaha noshotuu, nangweye inda wukiilandele yoye nena.

Oho kala wuna omalimbililo, omayipulo nenge omadhiladhilo gontumba nogongandi, kutya iimaliwa yoye mbyo hayi oungulwa koFNB ohashi nimgwa ngiini nuunake? Shanga onomola yetu nena ngoye wu wape wu tu dhengele, tu ku lombwele uuyelele awuhe mbuka.

Tondokela nena positola yi li popepi nangoye, opo wu ka ilandele oshitaafula shoye, tashi ya niipundi yasho kondando yi li pevi lela. Iipundi mbino otoyi landa nduno uuna wa hala okukala wu na oshituthi shontumba, wu na ngaa oshiindingili shontumba, opamwe naaholike yoye.

Oto kongo mpoka wuna oku landa iihulunde niikwamboga niiyimati, oshoka mositola omuna ondilo noonkondo? Tondokela pomatala geli popepi nangoye, opo wu kiiyangatele iinima yoye momahwata, kombiliha elela.

Ehangano lya NedBank olya gwedha mo omuntu gumwe mezimo lyawo, nenge ano tutye oya kuta omuntu omupepeka gwedhina Shauhn Lahner. Ngono ta kale omutse gwiipambele ayihe yi na sha nomangeshefelo oshowo omambaangelo.

Oto kongo ombaanga ndjono wu wete kutya otayi vulu oku popya elaka ndono ho uvu, ombaanga ndjono tayi kala hayi landula omalombwelo goye, tondokela nena poshitayi shoStandard Bank shili popepi nangoye, opo wu ki ipatululille okambo koye, ngoye wu tyapule omauwanawa agehe ngono tage ke ya koStandard Bank.

Patulula okambo kaFNB nena opo wiisindanene omalweendo gaali golefa moomwedhi mbali dhengela konomola 061306081 oompango nomalandulathano odho dhi na okulandulwa.

Ehangano lyo Bank Windhoek otali kupe ompito yokwiisinda nena kamwe komuukalata mbono tawu kagandjwa kaakuthimbinga mboka taya kalanda oshitukutuku kuyo. Landa nena oshitukutuku no Bank Windhoek ngoye wiisinda nene ompito yoku sindanapo kamwe komuukalata mboka tawu kasindanwa.

Omake nomapandulo otaga yi kaadindani yetu yaNovemba. Mbono ya li yiisindanene ongushu yoN$2500. Oyo nee Dr Fillipus Nangolo, miss Josephine Akwega, Miss Charmaine Hengari, Ms Maria Iita, Miss Mirjam Amukula, tate Devin Diergaardt, mee Helena Geingos oshowo tate Luiz Ndara.

Nonande kuhinga okathanguthangu okwa talika ko owala onga omadhewo nande onga omukalo gomuntu oku inyenga oku za pehala limwe okuya pegala lyontumba, shino ohashi vulu wo okukala omathigathano ngaashi nana haga wayiminwa koStandard bank omvula keha.

Owuna omatyofa goye megumbo, ga kaka, ga pumbwa oku opalekwa? Ga e ta nena poshiyogelo shetu, opo tu ga ninge ga kale taga monika gafa omapeepeeka, gafa omatyofa inaaga kuutumbwa nale, gafa inaaga longithwa nale. Ila nena, manga oondando dhili pevi.

Oto kongo ombaanga ndjono tayi vulu oku gamena iimaliwa yoye kookalyampombo, to kongo ehala mpono to kala ho pungula iimaliwa yoye opo waakale wuna omwenyo gwalimbililwa kutya iimaliwa otayi kana. Talelapo oshitayi shombaanga yopashigwana wupatulule okambo koye nena.

Oto dhiladhila kutya oto kala to ningi shike uuna to thuwa po wu li megumbo lyoye? Ilandela oradio yoye yomuzizimba opo wu kale ho kala to tala uunima mbono hawu ulikwa ko womaludhi nomaludhi womainyanyudho, womaudhano osho wo oonkundana dhopashigwana.

Ombaanga yaFNB oyi li yimwe yomoombaanga ndhono hadhi lombwele aalongithi yadho kutya oshimaliwa ohashi kwatwa nawa ngiini nenge ohashi pungulwa ngiini. Uuna wa hala okumona uuyelele owundji kombinga yaa shino dhengela mombaanga nena nenge wu talele po oshitayi shi li popepi nangoye.

Owa tseya tuu kutya ekopi lyuudhano waAfrica oli liko mehuliloshiwike ndino? Tondokela positola yili popepi nangoye opo wu kiilandelesha ngoye wu fute nokakalata koye kombanga yotango yopashigwana nashino ota shi kupe ompito opo wu sindane okatekete koku ka tala uudhano mbuno oshali shamuhongi.

Uuna to zi koshiyendo shoye shetalelopo nenge wuuka koshiyendo shoye shetalelopo kwashilipaleka kutya owa talelapo ombaanga yili popepi nangoye, opo wu ka lundululile iimaliwa yomoshilongo shoye mwaambyono yokoshilongo hono wu uka, nenge koshilongo hono to zi.

Oto kongo oshinima mpono tamu kala tamu lile naakwanezimo yoye nenge naaholimbili yoye? Ilandela oshitaafula shoye hashiya niipundi yasho ne tamu tyapula uulalelo nenge omwiha onga aakwanezimo.

Owa li wa kutha ombinga methigathano lyuudhano mbono wa lipo wa kwashilipalekwa kehangono lyoNed Bank? Ngele osho wa ninga shono nena owu na okukala wo wiithanekela pokahala mpono kwa li ka tulwapo kowina mono tamwi ithanekele shaangoka tuu a mana omathigathano gatya ngeyi.

Standard Bank ota gandja ompito kaalongithi yombaanga ye opo yi itoolelepo oshitukutuku shono sho Hilux yoondunda mbali, 2.4 GD6 kombiliha eelela. Ethigathano ndino ota li yi sigo 31 Desemba 2025.

Uuna walanda oshitukutuku nomukuli ngono topewa kombaanga ya Venduka otovulu okuya moshihogololitho lyaambono taya ka sindana uukalata wo Gondwana wuna ongushu yoondola omayovi gaheyali nomathele gatano kehe . Ombaanga yaVenduka Ila wu endele pamwe natse

Wayimina ehangano lyo FNB nena. Sho ta li ka gandja iinima ya yoolokathana komahangano nenge koosikola nokuunona. Mbono itaawu vulu oku ilandela iinima mbino wowene.

Oshiwike shono shali sha nuninwa oku tseyithila aalongithi yo mbaanga yoStandard bank kombinga yo kalya mpompo, oshili ta shiya pe hullo nombaanga ndjino otayi tse yithile owala aalongithi yawo kutya otayi tsi kile no ku gamena uuyelele wayo wo paumwene opo yaa ha kanithe iimaliwa yawo shaa heli pa muhingo gwasha.

Owa hala oku kala wa kwashipalekwa? Wa hala kuu kale to kanitha iimaliwa yoye kaashi li pamulandu? Wa loloka ngaa ookalyamupombo, dhengela 061306081, opo wu popye nomunongeki noshowo omuntu ngono omunongo okuziilila komandiki goombaanga.

Ngoye omunasikola koshiputudhilo shopombanda shopombanda nenge opo toka tameka shopombanda? Inda koshitayi sho Standard Bank shili popepi nangoye nena, opo wuka patululilwe okambo koye hono komukuli gwaanasikola , ngoye wukuthe ombinga wusindane ocomputer yopeke.

Owuna omapilangi geli megumbo waa hena sho toga longitha, yifala pwaamboka yeshi okupangela nena opo wuka pangelwe osikopa yoye, ombete yoye, iitafula yoye nenge iipundi yoye kaantu mbo aanawunongo, miilonga yatya nge.

Omasiku sho taga ka kala omilongo mbali nagaali ga juli omvo omayovi gaali nomilongo mbali nandatu. Tondokela pehala lyomawuliko giipindi po Zambezi. Opo wukiimonene omatukutuku agehe ngono geetwa mofanditha kehangano lya Net Bank. Net Bank ehala lyoye lyoku mbaanga oshimaliwa shoye lya ganenwa.

Owali wa zamo moshilongo waka talelapo pehala lyontumba nenge pamwe owa hala oku katalelapo koshilongo shontumba, talelapo ombanga yili popepi nangoye opo wu kalundululile iimaliwa yoye miimaliwa yokoshilongo hono wu uka.

Tungulula egumbo lyoye nena toshi ningi mewiliko lyombaanga yoBank Windhoek. Tudhengela konomola yongodhi 0612990500 nenge wutalelepo oshitayi shili popepi sho Bank Windhoek ila wu ende pamwe natse.

Ilandela ohauto nena nomukuli tagu zi kombanga yoBank Windhoek opo wiisindanene uukalata woye mbono tawu vulu okukupitika wu kalande kehe shoka wa hala mositola kehe yiikulya ndjono yehogololo lyoye mwene. Uukalata mboka wuna ongushu yoondola omayovi gaali kehe.

Uuna tokongo ehala mpono tolanda iinima kombiliha, iinima toyi landa momahwata, ashike oto futu owala okamaliwa kashona opo wumone iinima mbyono, tondokela pomatala ge li popepi nangweye, nenge pomahala gokushiingithila, opo wukiilandele iinima momahwata, kondando ya teyelwa kongolo.

Owuli ho kwata openzela nenge pamwe wuli moomvula dhuukulupe, hokwata ngaa oshimaliwa shontumba ihe kushimpono topungula iimaliwa yoye? Tondokela pombanga yaFNB yili popepi nangoye nena wuka patululilwe okambo hono ito futu tuu nande odollar yasha.

Shangitha okangundu koye opo mu ninge ethigathano lyokatanga komokambamba ndono tali ka kwashilipalekwa kehangano lyoNEDBANK. Aasindani otaya ka pewa omagano ogendji mwa kwatelwa uupandi wiimaliwa niinima yilwe ya gwedhwa po.

Ehangano lya Nedbank ota li tseyithile aalongithi yo mbaanga yalyo kutya iihohela yayo otayi kaya pombanda okuza momasiku 4 Maalitsa 2024, koneka iihohela otayi kaya pombanda.

Owu uvite kutya ngoye omunongo uuna tashi ya poku eta po iikutu nenge tutye okuhondja? Ishangitha opo wu kale wuli gumwe gomwaamboka taya ka dheulilwa okuhondja dhingi, omasiku sho taga ka kala omilongo mbali na gaali gaAguste nuumvo.

Owuli wa mono oshinima shoye komalungula nowa hala oku shi landa ihe kushi kusha otoshi landa ngiini? Konga nena okambo koye ka Avo opo wu kale ho landa iinima yoye komalungula, omukalo gwa gamenwa go ogwa endelele la.

Oto kongo oshikunwa shoku ku talaleka komwenyo, wuuve ombili nowu kale wa pepelewa nawa omanga tothuwa po? Tondokela mositola yi li popepi nangoye opo wu ilandele iikunwa yoye yomaludhi nomaludhi wu vule okwii kutha epupyu nomvulwe yokiilonga nenge kosikola.

Ehangano lyo Standard Bank okwali lyi ikalekele oshiwike shimwe owina wina, shono sha li sha nuninwa nenge tashi kwandjangele noku tseyithila aalongithi yombaanga kombinga yookalyamupombo. Paife nee sho oshiwike shino sheya pehulilo, ehangano olya hala okutseyithila aakwashigwana nenge aalongithi yombaanga kutya naya kale ya kotokela uuyelele wayo.

Konyala omagumbo agehe gopamuthika gwaandoolopa ngono to adha oto adha mu na omatyofa moondunda dhawo ndhono dhokukuutumba nenge moondunda dhawo dhokukala. Kapu na naanaa egumbo lyili pomuthika gwandoolopa ashike kali na omatyofa.

Omasiku sho ga li 6 Novemba 2025 ehangano lyoBank Windhoek opamwe noCapricorn Foundation oya gandja oshimaliwa sha thika pongushu yooN$ 224 000 koAgra.

Oshitunda nomikalo dhasho, kehe evi nomikalo dhasho. Iilongo kehe ayihe muuyuni oyi na iimaliwa yawo mbyono inaayi faathana yo kayi na ongushu ya faathana nenge yi thike pamwe.

Otozi kosheendo shoye shetalelepo kwali waya pamwe koshilongo shontumba ndele toziko niimaliwa yokoshilongo hono ihe kushi kutya yininga ngiini? Inda pombaanga yili popepi nangoye nena opo wukalundululile iimaliwa yoye mbyono yokoshilongo hono wupewe mbyono yomoshilongo shetu.

Ouna iipilangi megumbo mbyono kushi kusha otoyi longitha shike pamwe ouna ngaa nande omapilangi ogendjigendji geli tuu megumbo mpono ngoye kushi kutya galongitha ngiini geeta nena pokasitola ketu kokupangela opo tukuningilemo oshitaafula nenge iipundi.

Yamwe yomune omwakala tamu ipula pula kutya ngiika omukuli oshike, oondjo oshike? Ehangano lyaNedbank otali kufatululile nena kutya, omukuli ogo omukalo ngono omuntu ha indile oshinima shomuntu e teya eshigalulile nakumu indilwa konima yethimbo tagwedha po iihohela yontumba noyongandi.

Ongoye ngaa to kala wuna aanegumbo yoye haya kuutumba pevi? Nenge haya kuutumba kiipundi yinayilona uuna ya hala nande oku tala oradio yomuzizimbe? Aawe ilandela omashofa goye nena opo wu kale megumbo ewanawa mbwambwambwa.

Owuli to kongo omukalo nenge omikalo mono tovulu oku hupitha oshimaliwa shoye nenge ngaa oku pungula oshimaliwa shoye pamwe holongitha iimaliwa pamukalo ngono inagu yela nawa. Isindanena okambo koye nena kashangwa ku Carl pilchards hono takeku longo omikalo odhindji nkene wuna oku kaleka iimaliwa yoye nawa.

Owuli hopukitha omiyalu nenge pamwe waashi okuyalula nawa. Ilandela nena eshina lyoye lyoku yalula iimaliwa mono hotulamo owala iimaliwa lyotali yalula lyolyone ali kupe omwaalu goye kutya iimaliwa mbyono watulamo oyina ongushu yithike peni.

Ehangano djo Bank Windhoek alihe koonono ota li ku halele ethimbo djoma tango omanene dja yambekwa, dja gamenwa nosho woo ewanawa. Owuli ko wambo, oko mafuta nenge oko faalama? Tyapula okili yoye nomuvo omupe ne nyanyu.

Oshike we shili hwepo shivulithe okugalukila kegumbo lyoye konima wakala wuna esiku ewinayi noonkondo. ilandela uupundi woye mbono wuna ongushu kamana opo mgele togalukile kegumbo otokala wuuvite wapepelelwa noonkondo.

Tondokela komayulikilo giipindi gokoRundu nena nena opo wukatalelepo okatala hono koNedbank ngoye wuwape wupatululilwe oka kalata koye opo wukale hohupitha iimaliwa yoye nombaanga yaNedbank. Ombaanga ndjino oyo yili dhingi molwaashono kayina tuu nande iipotha ookalyamupombo.

Owa hala oku kotha wu uvite ombili komutima nokomwenyo? Oku kotha oomposi inoo dhi mona nale? Ilandela ombete yoye ndjono ombwa mbwa mbwa mbwa hayiya noshipundi shayo, noshowo etalashe djasho koshali elela. Landa nena ino thigala po.

Owuli ho kanitha iimaliwa kombaanga yoye shaa heli pe pitikilo, ho kanitha ashike iimaliwa ashike ito dhimbulukwa nande nande weyi longitha sha? Ombaanga ya Venduka nena otayi ku tseyithile kutya ohayi tseyithile aluhe aalongithi yombaanga yawo uuna kombaanga yoye kwiinyenga oshimaliwa shontumba.

Owahala okwiisindanena ohauto yoye yoToyota Hilux ndjono yoondunda mbali patulula okambo nombanga yoStandard nena opo wutulwe moshihogololitho shaamba taya katulwamo yakale taya vulu okusindanapo ohauto ndjino. Ethigathano ndino otali hulu momasiku 31 gaDesemba 2025.

Owahala okweenda mositola wuli ongoye awike tolanda iinima yoye ihe kapena elimbililo lyokutya aantu oyendji oya tala ndje. Talelapo ositola uuna shanika komatango nenge iitokatango opo waa hadhemo nande omuntu gumwe mositola wulande iinima yoye kapena okutalika.

Owuli ho dhengelwa koonomola ndhono wu wete kutya otadhi ku limbilike , onomola ndjono wu wete kutya ndjino pamwe onomola yookalyamupombo , tondokeka koNedbabk nena opo wu ka patulule okambo koye, oshoka aalongithi yombaanga ndjino oya gamenwa kookalyamupombo.

Aanangeshefa oyendji nenge aapunguli yiimaliwa oyendji oye na omukalo ngono gokutula iimaliwa muupandi, opo ya vule okuyoolola nawa yo ya kaleke iimaliwa yawo ya topoka nawa shi ikolelela kutya kehe okapandi okahumbata ongushu yiimaliwa ingapi.

Omatala ogo gamwe gomomahala gomangeshefelo nenge omahala gomaulikilo giipindi moka hamu adhika iinima yongushu ya longa nale nenge inayi longa, kondando itoyi pewa lwaali ano ondando ya teyelwa kongolo lela.

Ehangano lyombaanga yaVenduka opamwe noCapricorn Foundation olya gandja ongushu yoshimaliwa shaadha poondola omayovi omathele gaali nomilongo mbali nane, momasiku sho gali ga hamano gaNovomba omayovi gaali nomilongo mbali nantano koAgra ProVision.

Tondokela kombaanga yo FNB yili popepi nangoye nena opo wu ki ipatululile okakalata koshingoli opo ongeshefa yoye yi ende nuupu nonawa . Okakalata hano ohakeya nomauwanawa ogendji . Inda nduno pombaanga yili popepi nangoye wu ka tseyithilwe omawuwanawa ngano.

Oho kala wahala okupatulula okambo kombaanga ndele kushi kutya oto patulula okambo kombaanga yini. Patulula okambo kombaanga yaVenduka nena molwashoka odhili dhiilyangakaneka noshilongo ashihe dhili moondolopa ngaashi Eenhana, Oshikango nondangwa noondolopa odhindjindji moshilongo shetu.

Uuna wapatulula okambo koStandard nena nena otwiilikolelle ompito yokusindana oondola omayovi omulongo kokambo koye komasiku omilonga ndatu nambali oondola omayovi gatano koBlue voucher yoye nenge oondola omayovi gaali muukalata wokulanda iilandomwa yomegumbo.

Owu li wa limbililwa kutya openi to mono oshimaliwa wu fute omayakulo goye ngele wa ya muudhigu nenge moshiponga shontumba? Ino dhiladhila we palwe, molwashoka ehangano lyombaanga yaVenduka otali ku pe omayakulo ngoka taga vulu ge ku futile uuna wa ya muudhigu nompango.

Owuli wa limbililwa kutya otoka adha peni iimaliwa yoku fumbika aaholike yoye pamwe owuna ngaa nande oompumbwe dhontumba nodho ngandi ndhono toka pumbwa oku gwanitha po. Inda nena poshitayi shombaanga yotango yopashigwana opo wuka pewe uuyelele awuhe kunkene tatu vulu okuku kwathela uuna wa kanitha omuholike goye.

Ethimbo paife olyomatango omanene na uuna wi iyadha wuli mositola yontumba to landa iinima yoye kutya nee pamwe oyokili nenge pamwe oyomumvo omupe, futa nena nokakalata koye kombaanga yaVenduka opo wi isindanene ongushu yoodola dha adha pomayovi omilongo mbali.

Owali wayi mooshendo moka wa galukako niimaliwa, ndele kushi mpoka to keyi lundulula opo wu pewe iimaliwa ya Namibia. Talelapo oombanga yili po pepi nangoye, opo muka taambathane iimaliwa, ngoye to gandja mbiy yokoshilongo, ngoye to pewa ya Namibia.

Patulula okambo koye ko Nedbank bank nena hono tokala ho pungula oshimaliwa shoye. Ngoye wushi hupithe opo ngele ethimbo lyomatango omanene tali thiki to landele aaholike yoye omagano ngoye toya pe yo ya kale yeku nyanyukilwa.

Ehangano lyo Standard bank noHollard Namibia okwali uya kwashilipaleke uudhano mbono waliko omvula yaziko mono mwali mwa kwatelwa uudhano ngaashi wokutondoka, okatanga komokambamba, okatanga kokompadhi nomaudhano galwe ga gwedhwapo.

Iimaliwa yilongo ya yooloka muuyuni oyina oongushu dha yoolokathana. Opuna yimwe yinaongushi yivule iikwawo. Iimaliwa yaAmerica oyili yimwe yomambyono yina ongushu yivule iimaliwa iikwawo ayihe muuyuni.

Ehangano lyo bank windhoek otali tseyithile aalongithi ayehe yombanga ndjino oyena iitayi moondolopa tadhi landula Eenana, oMarua mall, oRehoboth, Outjo, Okayiti, Oshikango, Ondangwa, Omaruru, oVenduka, oRundu noKudu.

Ehangano lyombaanga yaVenduka otali tseyithile aalongithi yombaanga kutya kapena tuu nande esiku limwe ombaanga tayi kupula uuyelele woye wokombaanga, kapena esiku ombaanga tayi ku endelelitha opo wu tume oshimaliwa shashi anuwa otashi zi kombaanga aawe shapo ngono okalyamupombo a hala oku ku lila iimaliwa yoye.

Owu wete wuli ongweye dhingi mokuteleka? Oombwa dha kwata odhoye! Ehangano lyo NedBank olina oshiindingili mono aakuthimbinga ya yooloka taya ka ninga ethigathano lyokuteleka mo mu hogololwe ngono oye eli katokote.

Owuli ho dhengelwa koonomola ndhono wu wete ngaa dhafa tadhi limbililike? Ombaanga yo Nedbank otayi ku tseyithile nena kutya ino ya mukula tuu nande onomola ndji wu wete tayi vulu oku kala yafa yookalyamupombo opo owala wu kaleke omaliko goye ga gamenwa.

Oweshi tseya tuu kutya oka kalata koye kaFNB oha kekupe oompito nenge iikando yili omulongo nantano komwedhi, mono tolanda owala ito pulwa iihohela yasha. patulula okambo kaFNB wu tyapule uuwanawa wafa mpaka

Owa hala oku ilandela etukutuku ashike ku na oshimaliwa sha gwana? Tondokela poNedbank nena, opo wu ka pewe omukuli ngono tagu vulu oku ku pitika wu lande oshitukutuku shoye shopaumwe shono to kala ho longitha okulonga iimaliwa yoye yopaumwene.

Iimaliwa ayihe muuyuni oyina oongushu dha yoolokathana. Omahitililo muule muuyuni ogeyapo nedhiladhilo nenge noshizemo kutya oondola dha Tanzania omathele gatano ihadhi kosho nande osenda yimwe yaEuropa.

Uuna waya mositola yontumba ihe kunasha oshimaliwa shoku futila iinima yoye mbyono wu na, ashike owu na okakalata koye kombaanga yotango yopashigwana, oto vulu oku futa pwaahena nande omalimbililo gasha nande omananathano gasha.

Otokongo okulanda ohauto? Tokongo okulanda osheenditho shaanegumbo yoe. Talela po ehangano lyombanga yaVenduka nena opo wi italele omatukutuku agehe ngono gelipo taga vulu okusindanwa. Tosindana ohauto ngoye tosindana ishewe oshimaliwa shongushu yivulithe poondola N$2000.

Owuli hombaanga nombanga yoNedbank ? Kwashilipaleka aluhe kutya epandja lyoye lyopawungomba otali endele pamwe niinima mbyoka opo tayi yamo. Patulula epandja lyopawungomba nena opo wu kale wuna uuyelele awuhe kombinga yaashono tashi inyenge kombanga yoNedbank.

Ilandela okambo koye hoka takeku longo omikalo dhili omathele gaali nomilongo ntano. Nenge dhi vulithe po mono to vulu oku pungula oshimaliwa shoye nawa. Ngoye oto vulu wo oku imonena mo uuyelele womuule nkene to vulu oku longitha oshimaliwa shoye pamuthika nopandondo ombwanawa.

Owuli wuwete kutya ngiye iho kwatwa nawa iimaliwa yoye? Patulula okambo kaBank Windhoek nena hono ho hupitha iimaliwa yoye kehe komwedhi, opo sho Januali teke ya owu na iimaliwa ya gwana yoku tuma uunona kosikola. Bank Windhoek enda pamwe natse.

Owa kala hoyi moositola ndele oho kala wapapata iinima yoye peke? Oositola odheyapo momukalo omupe ngoka guna uutemba mboka to vulu oku kala wekenana. Tweende moolaka totulamo iinima yoye ngoye to kala wanana omukalo omupe gwo omupepeka.

Patulula nena okakalata koye nenge okambo koye koAvo to ka kwatakanitha nongodhi yoye yopeke, opo wu kale ho mono oompete ndhono tadhi ku pitika nenge tadhi kwashilipaleke kutya oto vulu okulanda iinima yoye shaashono tuu wa pumbwa kutya iikutu, kutya iikulya.

Pamwe owuli wa loloka okupungula iikutu yoye moondjayo momambamba ngoye owu wete kutya ohayi zimo ya ninga nande omagonyoto nenge wahala okushi zala, ihe oho mono oshidhigu okukonga? Ilandeka osikopa yoye sho shi ninge oshipu okukonga.

Owi ilimbililwa kutya ngoye kushi ku kwata nawa oshimaliwa shoye? Kutya nee owushina peke nenge oshili kombanga yoye. Talelapo ombanga yotango yopashigwana nena opo wuka pewe omalombwelo geli gatano ngono tage ku kwathele moku kaleka iimaliwa yoye nenge moku yi kwata nawa.

Wayimina ehangano lyoStarndard bank nena positola yoMetro ila nokakalata koye, ngoye wi isindanene omagano gontumba nogongandi gayoolokathana mono mwakwatelwa ngaashi oohauto, iikulya kehe owala shono wahala ongoye mwene toshi tumbula, yo aantu yokoStarndard bank taye shi kupe.

Owuli waningwa oshihakanwa shokalyambombo wayakelwa oshimliwa shoye kombanga waheshi kutya oshaziko pamukalo guli ngiini inda pombanga nena yaStandard bank opo wuku ulukilwe uuyelele kutya iimaliwa yoye oyaziko ngiini noyaziko ethimbo peni.

Oto dhiladhila esiku wuna okukala itoo longo sha andola wuli owala megumbo lyoye wuuvite ombili totala oradio yomuzizimba, totala ngaashi oonkundana, omainyanyudho , omaudhano wuli megumbo lyoye wuuvite uugumbo, uunambano nombili.

Mehulilo shiwike ndino aakulukadhi otaya kadhana okatanga kokoompadhi, opo wiisindanena ongushu yoshimaliwa shoondola eyovi limwe lyaNamibia toli tuminwa pamukalo gwoewallet. Tondokela nena pokapale ngoye to ithaneke ethano ndyono tokatula komalungula.

Iisimpo iinima ya simana unene moonkalamwenyo dhetu onga aantu tuli ko mbada yevi, molwaashono keheshino tatu pumbwa oku ninga, tatu pumbwa oku zala nenge tatu pumbwa okudja ohashi landwa tashi longithwa iimaliwa.

Owuli mositola yontumba wa hala oku landa ihe kuna iimaliwa koomuma .Fnb oye eyamukulo lyoye omukalo omupe mono ho dhengitha owala okakalata koye . Shino otoshi etelelwa no mapandulo ko Fnb kuuyelele wa gwedhwapo talelapo epandja lyawo lyo pawungomba ko www.fnb namibia.na

Owu li wa hala okutota ongeshefa ashike kushi kutya oto ningi ongeshefa yashike? Talelapo ehala lyomangeshefelo li li popepi nangweye nena opo wuka ilandele iinima yoye momahwata kombiliha kondando ya teyelwa kongolo opo wu ye wu yi landithulule, okutya omagadhi gokwiishasha nenge iinima yontumba oshampa owala tayi vulu okulandithwa.

Owuli wuna omalimbililo kutya openi to adha oshimaliwa shoku futa osikola yomunona goye? Waimina Bank Windhoek nena wu thikame ompito yoku isindanena ongushu yoondola dha adha peyovi opo wu yambidhidhe eyilongo lyomunona goye.

Ehangano lyombaanga yaNamibia olyili lyeeta po iimaliwa iipe, ano iimaliwa yaNamibia yalongululwa yaningwa iipe iinayi fawe mbiya kwali tuna nale, nonande mbi kwali tuna nale nayo otayi longithwa tuu sigo omonena.